Vana mazvikokota vezvehutano vanopota vachiita mihlangano ,vachipota vachigara pashi vachiongorora zvingangodaro zvichida kugadziriswa mubandiko rezveutano.

Mikuhlani yakaita sedutu mupengo, neimwe yakashatisisa inokurudzira kuti vantu varumbe kuzvibhedhlera nguva iripo kuti vadetserwe nanachiremba vachidondedzerwa mitombo.

Mushando waana mazvikokota kupota vachihlanganisa vantu vanechekuita nezveutano, vachidzidziswa maererano nezvirwere zvinosanganikwa nazvo, uye kuti vanogona kudzivirira sei.

Ibasa raanamukoti namadhokodheya kuona kuti varwere varapwa here kunyanya matenda akashatisisa akadai ngebeshamupengo naana EBOLA.

Mishini ine basa guru rekuburisa zvirwere zvinenge zvaonekwa muganda kana kuti mungazi. Mishini inoita kuti vanoongorora zvirwere zvinase kuoneka uye kutsvaka kuti muhloboyi wezvirwere zvavanenge vaona.

Mwana wega wega unekodzero yekuti aende kunana chiremba achindovhenekwa uye kurapwa zvinosanganisira kudonedzerwa mushonga, kana kupihwa maphirizi anodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko.

Zvirwere zvanetsa pashi reshe zvakaita seCOVID zvinorapika kuburikidza navashandi vakadzidzira mushando wavo wokurapa zvirwere.

Ikodzero yehurumende pamwechete namapazi anoibatsiridza kupota vachipinda muvanhu kana kana muzvikora vachiongorora vadzidzi pamusoro peganda ravo.

Ikodzero yemunhu wega wega kubva kumwana mudoko kusvikira kumunhu mukuru kuti kana achinge aita denda arapwe kune mitombo inosanganisira mishonga ,mapilizi uye majekiseni anoita kuti vanhu varapwe.

Ikodzero yemundu wega wega kuva neruzivo, uye kuchenjedzwa nekuda kwezvirwere zvirikubuda mazuwa ano. Vebandiko rezveutano vanebasa guru, rekuti shoko rihambe muvandu, vachidzidziswa nekuda kwezvirwere pamwechete nekuzvidzivirira.

Kana muntu achinge arwara, panenjira dzakati wandeyi dzinoshandiswa pakurapa, dzinosanganisira mapilizi uye majekiseni. Basa remadhokotera kusarudza zvinoenderana nechirwere chinenge chabatwa mungazi.

Vebandiko rezveutano nevakavakomberedza vanopota vachiunganidza madzimai vane vana vadoko vachivapa dzidziso uye kuvabengenudza nekuda kwezvirwere zvinosanganikwa nazvo kuvana vadoko.

Vebandiko rezvehutano vanodetsera maningi pakuunganidza vantu vachivadzidzisa nekuda kwezvirwere zvakasiyana-siyana izvo zviri kutekeshera pasi rose.

Mihlangano mikuru inoitwa nguwa ngenguwa ngebandiko rezveutano kuitira kudzidzisa uye kuvandudza mahambire ari kuitwa zvekurapa muzvibhedhlera nemuzvipatara.

Mvura upenyu kumundu wega wega naizvozvo hurumende nemapato akamirira nezvehutano anosungirwa kuona kuti mvura yawanikwa here uye yachengetedzeka hre kuti ikwanise kusvika nekuwanikwa neveruzhinji.

Utano chiro chakakosha kumunhu weshe. Naizvozvo muntu weshe unokurudzirwa kuva neruzivo rwekuzvichengetedza rwunosanganisira kugeza maoko, muntu asati arya, kugeza maoko mhunthu abva kuchimbuzi.

Bandiko rezveutano ririkuita pfundutso yakanyanya nokuda kwekuti inopota ichihlanganisa vanhu mubandiko rezveutano vachiongorora uye kuona kuti zvirwere zvirikumuka zvingarapwa uye kudzivirirwa sei.

Mihlangano inoitwa muAfrica pamwe chete nepasi rose kubazi rezveutano inodetsera zvakanyanya pakuongororwa kwezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo.

Ikodzero yemuntu weshe kuwaniswa mvura yakachena uye iripadyo naye kuitira kuti vantu vawane yekumwa ,yekugeza uye yekushamba maoko.

Ikurudziro ye muntu weshe kubva ku mwana mudoko kusvika ku mbundu mukuru kuti apote achienda kunana chiremba achi ongororwa mwiri wake kuona kuti amuna zvirwere zvirimo ere uye kuti zvinga dziviririka sei.

Ikodzero yemuntu weshe kubva kumwana mudoko kusvikira kumuntu wakwegura kuti kana achinge arwara awane kudetsereka panyaya dzezvekurapwa. Kune zvipatara zvakamirirara kurapa vana vadoko uye vantu vakuru.

Mvura upenyu, muntu weshe unokurudzirwa kuva nemvura yakachena yaanoshandisa pakubika, pakugeza uye pakushamba mawoko.

Mihlangano inoitwa pasi rose kuburikidza nezvirwere uye hutano hwemupfungwa Zvino detsera zvakanyanyisa pakurapwa uye kudzivirira zvinokanganisa mupfungwa.

Ikodzero kunyanya vantu vakura, kupota vachiwanawo chenjedzo mayererano newutano womupfungwa. Vanhu awa, vanotenderwa kuvawo vachiwana mishonga inovarapa.

Muhlangano inochekuita nezveutano hwemupfungwa yakanaka maningi pakudzidzisana uye kuongororwa kwezvingadaro zvichikonzeresa kuti vantu vave nedambudziko iri.

Zvinokurudzirwa kuti muntu weshe zvikuru sei akuita chikora kuita mazino mupfungwa variyo ana mazvikokota vakagafzirira kudetsera vantu.

Vanoona ngezvezvibhedhlera, vakuru navakuru uye hurumende ,vane basa guru rekuisa zvikwanisiro zvinoita kuti zvibhedhlera zvikwanise kushanda mabasa azvo nemazvo.

Mishina yemazuva ano yakuita basa kana kuti mishando remuzvibhedhlera iti rerukire ngenda yekuti michina iyi inoshandiswa pakuongorora kwezvirwere zvakasiyana siyana uye tsvagurudzo yekuzoona kuti mitombo kana kuti mishonga ingadiwa kurapa ingangova ipi .

Makore ano nekuda kwemishina yechimanje- manje yaako kuzvipatara muntu weshe ,unokurudzirwa kupota eienda kunovhenekwa maziso ake kuti achiri kushanda zvakanaka ere uye kuti unoda mushonga ere kana kuti magirazi ekuti aone zvakanaka.

Zvibhedhlera zvine basa guru rekurapa mikuhlani yakashatisisa inosanganisira Ibhora. Madhogodheya anonyorera mishonga yekurapa varwere vanenge vasangana nedambudziko rakadaro.

Mushini wechimanjemanje kana kuti chizvinozvino unoshandiswa pakurapa madziso, kuongorora kuti achakanaka ere kana kuti apana zvinonesa ere. Mushini uyu unobatsira varwere vemaziso vachiudzwa kuti maziso enyu achiri kuona zvakanaka ere, kana kuti anoda rubatsiro rwemitombo kana mishonga.

Fundo inthaka yeupenyu. Zvinokurudzirwa kuti ndombi nemajaha vaende kuzvikora vachindopihwa fundo uye kudzidziswa mabasa emaoko zvinovadetsera mukurarama kwavo.

Zvibhedhlera zvine basa guru rekurapa vandu vemazera eshe kubvira kuvadoko kusvikira kuvatana madhokoteya anonyorera mishonga vachizoenda kundotenga kumbatso dziya dzinochengeterwa mitombo.

Vana mazvikokota kubandiko rezvedzidzo vane basa guru rekuunganidza zvipoka nezvipoka zvavantu, vachidzidziswa maererano nedenda rinenge ranesa nguwa iyoyo.

Ikodzero yevanhu vanorwara uye vakaremara, kuti vawane mushonga inovarapa kumatambudziko avanosangana navo mumwiri yavo. Vanofanira kupihwa mishonga uye kuwana nzvimbo inovarapa pachena.

Zvibhedhlera munzvimbo yega yega zvinodetsera vagari vemo pakuti vanenge vawirwa nedambudziko reurwere vawane pekurumba vachidetserwa vachipuwa mishonga inorapa.

Muzvikora zvega-zvega, munokurudzirwa kuve nemhatso idzo dzinoitirwa uye kukurukurwa nezveutano. Mhatso idzi dzinofanira kunge dzakachena uye dzinezvikwanisiro.

Vebandiko rezveutano vane basa rakakura rekupinda muvantu vachivadzidzisa kuti kana vawirwa nedambudziko zviini zvavangaita zvinoita kuti zvidetsere anenge awirwa nedambudziko.

Kushanda mubandiko rezveutano kunoda njere dzakapinza. Zvino kune mhatso dzakachengeterwa mabhuku eruzivo maererano nezvirwere zvakasiyana siyana.

Mishando yakaita seyekushandira muzvibhedhlera inoda vantu vakadzidzira mushando uyu kwenguva yakareba, uye vachigona kushandisa mishina zvinoita kuti vabetsere vanorwara.

Madhokotera namanesi vanopinda dzidziso yapamusoro soro inotora nguwa yakareba vachidzidziswa nokuda kwemushando wekurapa varwere.

Hurumende namapazi ayo anoita zveutano. Anokurudzira vantu vayo vari mubandiko iri kupota vachihlanganisa vantu. Vachidziswa nekuda kwezvirwere zviri kumuka, uye kudzivirirwa kwazvo.

Hurumende nemapato akasiyana siyana vanodetsera maningi vantu vari mubandiko rezveutano vachiita kuti vapinde muvantu vachivadzidzisa, vachivapa ruzivo nokuda kwezvirwere zvakasiyana siyana.

Chenjedzo irikupuwa namadhodha nendombi pamusoro pezve pabonde. Varikudzidzisa vanhu nokuda kwekuzvidzivirira kuti vasawane zvirwere zvepabonde.

Mushando wehurumende pamwechete namapazi anoidetseredza kuona kuti vapota vachipinda muvantu vachivadzidzisa maererano nezvirwere zvirikumuka. Uye kuti zvingadziviririka sei.

Ikodzero yemunhu wegawega kuti ave nemukana wekurapwa pamwechete nekuwaniswa mishonga inorapa zvirwere zvakasiyanasiyana zvinosanganisira gwirikwiti, mapundu nezvimwe zvakadaro.

Mushando wehuremende pamwechete nemapazi evezveutano kupota achihlanganisa vanhu vachiita mijaho inoita nezvekudzidzisa vanhu maererano nezvirwere.

Ibasa guru rehurumende kuona kuti pane zvivakwa nembatso dzinoita kuti vantu vauye vachirapwa uye zvikwanisiro zvinoita kuti denda rireruke.

Zvipatara zvine basa rakakura rekuona kuti vanthu vatano ere. Utano ufumi kuvanthu veshe. Naizvozvo hurumende navamapato vanosungirwa kuona kuti zvipatara zviripo ere uye zvakakwana ere.

Hurumende yakagadzira zvibhedhlera zvakawanda zvinobatsira veruzhinji vanenge vauya nezvirwere zvakasiyana siyana. Asiwo kunewo zvimwe zvibhedhlera zvevantu vashoma-shoma avo vane mari dzakati wandei.

Nzvimbo yega-yega mumaruwa kana kuti mumadhorobheni munosungirwa kuva nemhatso dziya dzekuchengeterwa, uye kutengeswa kwemitombo kuitira kuti varwara vasaneseka.

Munthu weshe wakagwinya neunorwara, zvakakosha kuti agare ane mapepa anoita kuti kana arwara arumbe kuchipatara achindorapwa pasina kupedza nguwa.

Vana mazvikokota vezveutano vane basa guru rekurapa varwere vanenge vauya kuzvibhedhlera. Zvirwere zvinosanganisira kurwadza kwenzee, madziso, musoro, makumbo zveshe, zvinorapwa kuzvibhedhlera.

Mwana wega-wega unosungirwa kuti awonekwe kuti wabayiwa here ,majekiseni anoita kuti adzivirire zvirwere zvinobata vana vadoko zvinosanganisira gwirikwiti, mhetamakumbo, manyoka .Anamai ega-ega vanosungirwa kuti vawone kuti mwana wavo wabayiwa ere, uye kutora mitombo inodzivirira zvirwere zvevana.

Zvipatara zvega-zvega zvine mapandiko akasiyana-siyana, mamwe ndeekubarwa kweana, koita kumwe kwekurapwa, kozoita kumwe kwekurumbiswa kweantu vanenge varwara vari mudzimba vachiendeswa kuzvibhedhlera.

Nzvimbo yega-yega ,ingava ichiri doko kana kuti yakakura, inosungirwa kuva nechibhedhlera. Zvinoita kuti vantu vemunzvimbo iyoyo vadetsereke ,kana vachinge vawirwa nedambudziko.

Nyika dzakawanda dzava nebudiriro yakakura mune zveutano kubudikidza nekuona kuti vnahu vayo vawana zvipatara zvakavakwa zvakanaka uye zvemhando yepamusoro.

Mukore uno vantu vakurapirwa muzvivakwa zvinova zvibhedhlera kana makiriniki uno mune mupanda yekuzvikira kozoitawo yekurarira uye kugara vakamirira kuona machiremba.

Mushando wemadhogodheya namanesi, wekunyorera mitombo nemishongo kuvarwere vanenge vavhenekwa muzvipatara vachizoenda kumhatso dziya dzotengesa mitombo yakaita samapiritsi nemajekiseni.

Nzvimbo yega-yega kungave kumaruwa kana kuti mudhorobha. Munofanirwa kuva mune chibhedhlera chinoita kuti vagari vadetsereke kana vachinge varwara.

Mhatso dzinochengetera uye kutengesa Mitombo dzakakosha maningi pakudetsera vantu kuwana mushonga chero nguwa zvayo angave mangwanani masikati kana pakati pehusiku.

Ikodzero yemuntu weshe kuwana mutombo wekuzvirapa. Asi zvinokurudzirwa kuti muntu atange awona dhokodhera uyu anozomunyorera mutombo wekuti aende kuzonotenga kumbatso dziya dzinotengesa.

Ikodzero ye mugari wega wega munyika ingava ipi ne ipi kuti kana achinge arwara awane mukana wekuenda kunana chiremba kuti arapwe kubudikidza neku pihwa mapirisi mushonga kana jekiseni.

Muntu kana achiita achikura ane zvirwere zvinosanganisira zvepfungwa zvinosanganikwa nazvo ,naizvozvo Kuna anamachiremba akamirira izvozvo kuti varape uye kumachenjedzo kuvantu vati hambei kumakore.

Zvirwerwe zvinosanganisira zvemaziso, zvakaita setsanga zvinorapika kana muntu akaenda kuchibhedhlera. Vanopara muntu achizoitazve upenyu hwakanaka kubudikidza nemishonga yaanopuwa muzvibhedhlera.

Vebandiko rezveutano vane basa guru rokurapa vantu vanenge varwara zvirwere zvinosanganisira maziso, nzeve, musoro kana kuti mundani.

Vana muzvina fundo varivo kubandiko rezveutano vane basa guru rekunyora mabhuku kuitira kuti vantu vaone pekuverenga, uye vachiwana dzidzo nekuda kwezveutano.

Kuburikidza nemishina yavako makore ano, muntu akaenda kuchibhedhlera anokwanisa kupihwa kana kunyorerwa mitombo iyo yaaanoshandisa ari ega kumbatso achizvibaya, achiongorora ropa ari ega kumbatso kwake.

Ikodzero yemunhu wega wega kubva kumudoko kusvikira kumunhu wakura kuenda achipota achivhenekwa naanachiremba kuonekwa kuti mwiri yake uye ngazi yake iri kuhamba zvakanaka ere.

Mishina yemakore ano yadetsera zvikuru pakuona zviri mukati menyama uye mabhonzo kuona kuti kana munthu akuwara zvii zvinenge zvakanyanyisa kushata mukati imwomwo mundu odetsereka orapwa .

Munthu wega wega unosungirwa kupota echienda kuzvibhedhlera kundovhenekwa kuona kuti ngazi yake yakanaka ere uye kuti apana zviri kushata ere mungazi imwomwo.

Vanamazvikokota vakadzidzira basa ravo, vanoita kuti denda rireruke. Vantu kana vachinge vauya kuchibhedhlera, vanowana kunyaradzwa kubudikidza nekurapwa uye mashoko akanaka anobva kumadhokodheya.

Mishina yechimanje manje yadetsera zvikuru muzvibhedhlera zvedu, mishina iyi inoita kuti madhokota namanesi vabatsirike pakuongorora ropa uye zvirwere zvinenge zvasanganikwa nazvo navarwere.

Zvirwere zvanetsa uye kutekeshera pasi roshe zvakaita segomarara zvaakurapika kuburikidza nemishina yavapo uye vanamazvikokota vakadzidzira mushando uyu.

Kubudikidza nedzidzo yapamusoro uye michini yemakore ano zvirwere zvakashatisisa zvinosanganisira gomarara zvakukwanisawo kurapwa vanhu vachirarama makore akawanda .

Kubudikidza nemishina yemazuwa ano pamwechete nana mazvikokota vakadzidzira mushando wavo wekurapa vantu zvirwere zvizhinji zvakurapika zvinosanganisira gomarara.

Mishina yavako mazuva ano yadetsera vantu zvakanyanyisa ngekuti vantu vakukwanisa kuongororwa uye kubatsirika pakuonekwa zvirwere zvinenge zvakunesa mungazi uye munyama dzavo.

Zvibhedhlera nezvipatara zvikuru nezvidoko zvinosungirwa kuva nemishina, iyo inoshandiswa pakuongorora varwere. Madhokotera ane basa guru rokuongorora zvinenge zvaburiswa pamushina yavanenge vashandisa.

Mishina yamazuva ano iri kudetsera zvikuru muzvibhedhlera zvedu, kubudikidza nokuongororwa kwengazi kana kuti mvura iri muiri mwedu. Vachizoona mishonga inokwanisa kurapa mukuhlani inenge yabatwa iri munyama yedu.

Mishina yechimanje manje yadetsera zvikuru kunyanya munguva yatiri kurarama. Zvinoita kuti madhokotera vadetsereke pakuona kuti mutombo ungashanda pakurapa zvirwere zvinenge zvabatwa ngeuri.

Vana mazvikokota mubandiko rekuongororwa kwengazi vane basa guru rekuona kuti ngazi yeumwe naumwe wauya kuzorapwa iri kuu yakanaka ere kana kuti ine zvainoda kuti igadziriswe.

Vanamazvikokota vanoita zviya zvekuvheneka ngazi, vane basa guru rekuti kana vavheneka, vozoona kuti mutombo unoenderana nechirwere chavanenge vabata mungazi kana kuti paganda, kana kuti pamuviri wemuntu, kuti vakwanise kupa mutombo unorapa.

Vanamazvikokota muzvibhedhlera vanoita basa guru rekubaya vachitora ngazi vachiiongorora kuona kuti yakanaka ere uye inoda mishonga ere yekuirapa.

Kubudikidza nemishina inowanikwa muzvibhedhlera yekuongorora ngazi inodetsera madhokotera kuti vawane zvirwere zvinenge zviri munyama uye mitombo inokwanisa kurapa zvirwere izvozvo.

Muzvipatara mune mbatso inoita zvekuongororwa kweropa vachiona kuti zvini zvinodiwa muropa uye kugadziriswa ,kunewo zvikwanisiro zvinoita kuti vanoshandisa michini varambe vakachena.

Muzvibhedhlera munavana mazvikokota vakadzidzira mushando wavo wokuongorora ngazi pamwechete nemvura dziri mumuiri kuona kuti mune zvirwere zviri uye kuti zvingadziviririka sei.

Vana mazvikokota vanoita zveku ongorora ngazi kana kuti mvura dze mu mwiri vanooita basa ravo na mazvo vachinyasa kuongorora kuona kuti chirwere chinenge chapinda mu nyama chinoda kurapwa ne mutombo uri.

Mukore uno zvavanyore pakurapwa kwamatenda akasiyana siyana kubudikidza nemichina yavako iyo inoita kuti zvive nyore kuna vanamazvikokota pakuongorora chimiro chedenda uye marapirwo acho.

Zvanyore kubudikidza nemishina yavapo mazuwa ano kuti madhokotera uye vana mazvikokota muzvibhedhlera vaongorore mvura dzomuwiri kana ngazi kuona kuti zvirwere zvirimo ngezviri.

Zvi bhedhlera zvega zvega zva wandudzwa mukore uno kubudikidza ne mishina yavako inoita kuti vana mazvikokota vadetsereke paku ongorora zvirwere uye ku dzivirirwa kwazvo.

Zvibhedhlera zvega-zvega, zvavawo nemishina inodetsera pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira maziso, kuongorora kuti mukati mwawo mwakanaka ere, uye vane tsanga ,vangarapwa ere, kana kuparwa.

Mishina yavako mazuvano yadetsera zvakanyanya pakurapwa kwezvirwere zvinonesa zvinosanganisira zvekuchinjwa ngazi mumuviri zvinoita kuti vantu vararame makore akatiwandei.

Bandiko rezveutano, kunyanya kuya kwekubarwa kwevana, vanopota vachis hlangana vachidzidzisana maererano nekubata uye kudzivirira zvirwere zvinobata vana vaduku.

Madzimai anebasa rakakura rekukudza dzinza uye nyika. Zvino vanokurudzirwa kuenda kunoona vana chiremba vachibetserwa vachirapwa nekupihwa mishonga inovabetsera.

Ikodzero yemwana wega wega kuenda kunaana dhokodheya achibayiwa kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganikwa nazvo kuvana vadoko.

Ikodzero yemwana wega-wega kana achinge abarwa aende kunana mazvikokota achiongororwa nekuda kwezvirwere zvakasiyana+siyana zvinosanganikwa nazvo navana vadoko.

Ikodzero yemwana vega-vega kuti achinga abarwa uye mukukura kwake. Apote achiongororwa navana mazvikokota kuzvibhedhlera maererano nezvehutano kuti vadziririke kuzvirwere zvinobata vana vadoko.

Mushando wemubereki wega-wega kuona kuti mwana wake wakadziviririka here kuzvirwere zvinobata vana vadoko zvinosanganisira mhetamakumbo, gwirikwiti uye mundani.

Ikodzero yemwana wega wega kuti kana achinge abarwa abaiwe majekiseni uye kudonhedzerwa mutombo inodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko zvinosangabisira gwirikwiti mhe mheta makumbo nezvimwe.

Muntu wega wega kunyange asingarwari unokurudzirwa kupota achienda kuchibhehlera kundovhenekwa, kuona kuti ngazi yake uye kupisha kwemwiri kwakanaka ere.

Njodzi inogona kuwirwa ngemuntu panguwa yayadira naizvozvo zvipatara zvakagadzirira kutambira vantu vanenge vakuwara. Vamwe vacho vanenge vaguka mirenje kana kuti maoko asi vanachiremba ,vanovabatsira ngekuvaisa mabhandichi nekuvarapa.

Mushina wechimanje-manje kana kuti wechizvino-zvino unoshandiswa muzvibhedhlera zvikuru kana zvidoko. Mushina uyu une mavhiri anoita kuti madhokoteya namanesi akwanise kusvika pavarwere.

Mhatso irimukati muchibhedhlera, umo munoitwa zvekuchekwa kana kuopareta varwere. Mune ungwanda ngwanda hwemichina inoshandiswa pabasa rekucheka varwere nekuvarapa.

Zvipatara zvamazuva ano zvavandudzwa uye zvava nezvikwanisiro zvinoita kuti madhokotera namanesi uye varwere vakwanise kushandisa kana vachinge vasvika pachibhedhlera.

Muntu weshe kana achinge aenda kuchibhedhlera, unosungirwa kuva achiongororwa zvakawanda zvinosanganisira ngazi, mvura iri mumuiri uye kuti anorema zvakadini.

Ungwanda ngwanda hwemidziyo inoshandiswa muzvibhedhlera. Midziyo iyi inoshandiswa namadhokotera uye namanesi pakurapwa uye pakucheka uye pakubaya varwere vachiisa mishonga nemitombo yakasiyana siyana kuti varwere vapore .

Mundaramo mune zviro zvakati wandei zvinoda kuchengetedzwa ,zvinosanganisira ndarama kana zvishongo ,muzvibhedhlera munewo mitombo inenge ichida kuvharirwawo mumagaba esimbi kuti achengetedzeke.

Vanamazvikokota mubandiko rezveutano, vanosungirwa kuva vakadzidza zvemhando yepamusoro kuitira kuti vakwanise kudetsera varwere vanenge vauya kuzorapwa.

Kune njira dzakati wandei dzinoshandiswa pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zvinosanganisira maphirizi kozoitawo majekiseni. Muntu unobaiwa mushonga wopinda mumwiri uchiporesa zvirwere.

Mishina yemazuwa ano inodetsera zvikuru vanoita nezvekuongorora kweropa uye vanogadzira mishonga zvinoita kuti vantu varapwe nenguwa.

Zvipatara zvine mapandiko akawanda ekurapwa kwavantu. Vamwe vanoenda vachirwadziwa namazino. Vamwe vanoendawo nenzee. Vamwe maziso. Asi vose vanorapwa nekuda kwekuti kune vantu vakadzidzira mabasa awawo.

Ibasa rehurumende nemamwe mapato ezveutano kuona kuti zvipatara kana kuti zvibhedhlera zvine zvikwanisiro ere zvinoshandiswa namadhokotera zvinosanganisira zvigero, tsono nezvimwe zvakadaro-daro.

Kubudikidza nemitambo yakatsaukana, kana kuti muntu okanganisa kutsika, pamwe pacho unowirwa nenjodzi yekubamuka kwemabhonzo. Zvino kunewo zvikwanisiro, zvinoita kuti muntu abetsereke kana gumbo rapwanyika.

Chibhehlera chega chega kunyange chiri muguta kana kuti kumaruzevha, chinofanirwa kuva nemishina yakakwana inodetsera pakuongororwa kwezvirwere uye kugadzirwa kwemitombo.

Pasi rose zvinokurudzirwa kuti muzvipatara muve nemishina yamazuva ano zvinoita kuti zvidetsere vanorwara. Vakwaniswe kuona, kuonekwa nekurapwa namadhokodheya vachibatsirika.

Mishina yechimanje manje ino detsera madhokoteya paku ongorora mikuhlani yevarwere vanenge vauya kuzvibhedhlera zvichivabatsira pakuziva mitombo inoenderana nekurapa zvirwere izvozvo .

Chibhedhlera chega chega chine mhatso inoitwa nezvekuongororwa kweropa munhu achinge auya kuchibhedhlera. Mhatso iyi inenge ine ropa iro rinovhenekwa pamushina vachizoona kuti chii chingadayi chichinesa mumwiri.

Mushando wehurumende kuona kuti zvibhedhlera zvine zvikwanisiro here zvinoshandiswa pakugadzira mitombo inoita kuti varwere vanenge vauya kuzorapwa vawane mitombo.

Madhokoteya nemanesi ,vane michini yavanoshandisa inosanganisira chiya chekuisa munzee, kwoita majekiseni, poita zvigero ,poita tsono zvinobatsira pakurapwa kwevarwere.

Mishina yechimanje manje inodetsera maningi kunyanya kumadzimai anenge akazvitakura. Izvi zvinoita kuti vana vakawanda vararame uye kana pane zvinonesa zvigadziriswe.

Hurumende yoga yoga inebasa guru rekuona kuti muzvipatara maita zvikwanisiro ere, zvinoita kuti basa raana mukoti namadhokotera rireruke pakuhambisa varwere, kubva mumhatso iyi vachienda kuneimwe mhatso vachirapwa.

Mushina inoshandiswa muzvibhehleya yadetsera zvakanyanya pakuongororwa kwezvirwere uye pakuoonakuti zvirwere izvi zvingarapwa sei kubudikidza nemitombo .

Michina yechizvino zvino yadetsera zvakanyanya pakuongororwa pezvirwere zvinosanganisisira nzeve miro mushana uye misoro.

Kuwanikwa kwezvikwanisiro muzvibhedlera ,kunodetsera madhogodhera pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira masayinasi ayo anoda zvigero kana kuti zvireza kumavhiya.

Vana zvipo zvinobva kunaMwari , asi madzimai nemhuri vanokurudzirwa kuronga mhuri dzavo kubudikidza nemitombo yakasiyana siyana inosanganisira mapirizi namajekiseni pakudzivirira mimba.

Mushina yavakushandiswa muzvibhedhlera iri kudetsera maningi kunyanya kunana mazvikokota anoita zvekuongorora ngazi kana mvura dzemuviri vachiona kuti matenda arimo ndeari.

Michina yakasiyana-siyana yabetsera maningi muzvipatara kungave kuri kumaruva kana kuti mudhorobha. Mishina iyi inobetsera pakuongorora, uye kuvhenekwa kwezvirwere zvinenge zviri munyama.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine zvikwanisiro zvakagadzirirwa kutwasanudza vanhu vane mitezo yakaremara uye vanenge vakuwara kubva kumitambo yakasiyana siyana.

Varwere vakawanda muzvipatara vaakudetsereka zvakanyanya kunyanya vaya vanoda kuvhiyiwa nekuda kwekuwanikwa kwezvigero uye tsono dzinoshandiswa pakurapwa nekuvhiya vantu vakadaro.

Kwavane mishina inobetsera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, zvinovanikwa mungazi kana kuti mumvura yemumumwiri, uye mumabhonzo nemunyama.

Mukore uno zvodetsera maningi zvekuva nemishina yemhando yepamusoro zvinoita kuti vana mazvikokota muzvibhedhlera vakwanise kurapa varwere namazvo.

Zvibhehlera zvega zvega zvine zvikwanisiro zvinoita kuti madhokodhera nemanesi uye vashandi vawane zvokushandisa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyanasiyana.

Mushando we hurumende kuona kuti mu zvibhedhlera ma waniswa zvi kwanisiro zvino shandiswa na madhokotera paku rapa varwere zvino sanganisira zvigero tsono ne zvimwe zvaka siyana siyana.

Kana muntu aita mukhuhlane, kune mitombo yechinyakare inowanikwa mushango. Asiwo kunewo mitombo yakatogadzirwa nechekare yakaemera kuti muntu anyorerwe wozoenda kundoitenga mumphatso dziya dzinotengesa mitombo namaphirizi.

Ikurudziro kumunhu weshe wakagwinya kuti apote achipawo ngazi yake kuvanhu vanorwara. Ngazi iyi inenge yakachena nekuti inoongororwa nemishina uye navanamazvikokota.

Mitombo yakawanda yakagadzirwa kuitira kuti vantu vadetsereke pazvirwere zvavanenge vasangana nazvo. Imwe mitombo inenge iri muzvigaba kwoita imwe mitombo inenge iri mumabhokisi.

Majekiseni ndeyimwe yenzira inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana. Zvino munhu unosungirwa kuva neruzivo kuti anofanira kuzvibaya seyi kana achinge apihwa majekiseni.

Mhatso dzekuchengeta uye kutengeswa kwemitombo, dzinosungirwa kuva nemitombo yakasiyana-siyana ,inorapa zvirwere zvendudzi nendudzi kuti vanhu vadetsereke.

Vana vadoko kana vachinge vabarwa vane zvirwere zvavanosangana nazvo kunyanya zvemundani. Naizvozvo kune mitombo yakamirira izvozvo kurapa kuti vana vadetsereke.

Kubudikidza nemishina yavako mazuwa ano, zvinodetsera kuti vanoita zvekugadzira mishonga nemitombo nemaparizi vadetsereke maningi kuona kuti mishonga yavapo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yakawanda uye ngeyemarudzi akasiyana siyana inoshandiswa pakurapa zvirwere zvendudzi nendudzi vamwe vanopihwa mapilizi kuti vamwe vamwevo vanopiva mishonga kuti vamwe.

Munthu wega wega achinge apihwa mutombo anosungirwa kuverenga anyatse kuzwisisa kuti mutombo uyu unotorwa nguwai mangwanani ere, masikati ere kana kuti madeekoni.

Muntu wega-wega unosungirirwa kuti apote achienda kundovenekwa madziso nana mazvikokota vemadziso. Kunemishonga yakaita saana oputivhi fiuzheni inobatsira pakurapa madziso.

Mitombo inogadzirwa pakati siyane siyane. Imwe ndeyemaphirizi okumwa. Poitawo yakaita mvura mvura yokumwa uye majekiseni. Munhu unonyorerwa nadhokotera mushonga waanofanira kuzvirapa nawo

Mitombo yakawanda yagadzirwa kubudikidzwa kwemichina yavako inoita kuti zvirerukire vaya vanoita zvokuongorora mishonga iyi. Imwe yacho ndeyekumwa. Imwe yacho inoita zvekuzorwa paganda.

Mitombo yemarudzi akasiyana siyana yakagadziriwa vantu vanenge varwara. Mitombo iyi inosanganisira inenge iri yemuzvigaba ichiita zvokumwiwa. Vamwewo ndovanopiwa maphirizi ekurapa denda rinenge ravawira.

Mitombo yakawanda yakagadzirirwa pakurapa uye kubetseredza mungazi umwo kuti muhambe zvakanaka. Mitombo iyi imwe ndeyekumwa kozoitavo maphirizi.

Chinyakare chedu chine mitombo inowanikwa mushango. Imwe yacho inotoita zvekurimwa. Asi nokuda kwechizvino -zvino, kwavewo nemitombo yakagadzirwa mumbatso dziye dzinoita zvekuongorora. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi.

Mishina yemazuwa ano yatidetsera zvakanyanya pakugadzirwa kwemishonga yechimanjemanje. Mishonga iyi inowanikwa mumhatso dziya dzinochengeta nekutengesa mishonga.

Mitombo yava yemarudzi akasiyana siyana, imwe inowanikwa muzvibhotoro koita imwe inowanikwa muzvigaba, kozotiwo inowanikwa muzvikandibhokisi

Mitombo yechimanje- manje inokwanisa kusanganiswa nemitombo yechinyakare ichigadziriswa mapiririzi, kana kuti mitombo yekumwa. Vanthu vechirapwa matenda akasiyana siyana.

Muntu kana echinge arwara, akaenda kuchibhedhlera anonyorerwa mitombo yaanozoenda nayo kumhatso iya inotengeswa mitombo. Mitombo iyi inosanganisira iya yekuita kuti mwiri uvandudzike.

Vanoshanda mumbatso iya inochengeta nokutengesa mitombo yakasiyana-siyana, vane basa guru rekuona kuti zvanyorwa nadhokotera zvaitwa here? Uye mushonga unodiwa vaupa murwere ere ?Sekunyorwa kwawakaita.

Zvipatara zvine basa rakakura rokuona kuti vanhu varapwa ere kubudikidza nekuvapa mitombo inosanganisira mapirizi majekiseni nemimwe iya yokumwa.

Kurwara kwakagara kuriyo, muntu weshe unoziviswa kuti kune mitombo yakagadzirwa navana mazvikokota inoita kuti zvirwere zvipere. Zvino muntu weshe anosungirwa kuenda kuzvibhehlera kuti apiwe mitombo.

Mitombo inopihwa vandu muzvibhedhlera inosanganisira mapirizi, mushonga wekumwa, kozoitawo majekiseni ayo anoita zvekubaiwa achiisa mushonga mumwiri.

Muntu weshe une kodzero yekurapwa. Zvino vana mazvikokota vanoita basa guru rokuona kuti mitombo iripo ere yekumwa kana kuti yekutsenga uye mitombo yakangosiyana siyana.

Bandiko rezvekuongororwa kwengazi nemvura dzinobva mumuiri, rine pakanakisa pekuchengetera zvinenge zvawanikwa zvakamirira kuongororwa.

Vanamazvikokota vanogadzira mitombo yakasiyana siyana, inorapa zvirwere zvemarudzi eshe anosanganisira makanda, mundani, musoro nezvakasiyana siyana. Munthu kana anyorerwa mitombo anondotenga kumhatso dziya dzinotengesa mitombo.

Mutsvakurudzo yakaitwa mumakore akare kusvikirwa nazvino munoonekwa kuti kune mitombo yakamirira kurapa madzimai kwozoitawo mitombo yakamirira kurapa madhodha.

Muntu wega wega, makore achifamba, unosungirirwa kupota achienda kunaana mazvikokota, kumadhokotera namanesi, achiongororwa nekuvhenekwa ropa kuti richiri kufamba zvakanaka here.

Muntu achinge aenda kuchibhedhlera, madhokodheya naanamukoti, vanomunyorera mitombo mushure mekunge aonekwa kuti ane chirwere chei. Mitombo iyi, mimwe yacho ngeyekuzora. Imwe yacho ngeekumwa.

Mikuhlani yeshe yakagadzirirwa mitombo inoita kuti ibatsire pakurapwa, zvino munthu weshe unofanira kuti kana arwara oenda kudzimba dziya dzinochengeterwa uye kutengeswa kwemitombo.

Kumbatso dzinoita zvekuchengetwa uye kutengeswa kwemitombo kunowanikwa mishonga yemarudzi akasiyana siyana . Imwe ndeyekumwa imwe ndeyekuzvibaya asi yose inorapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Nokuda kwemishina yavako mukore uno. Vantu vaane mishonga yakawanda inosanganisira yokumwa uye maphirizi. Vamwewo ndivo vanotora mitombo yechinyakare. Zvose zvichishandiswa pakurapa zvirwere.

Mithombo yati tekeshe makore ano yakagadzirirwa kurapwa kwezvirwere zvakasiyanasiyana. Imwe yacho maphilizi kwoti majekiseni kwozoita iya inoiswa muzvigaba yekumwa.

Ikodzero yamunthu weshe kuti achinga arwara awane mutombo unoita kuti adetsereke. Mitombo iyi inogona iri yemapirizi poitawo imwe yekumwa.

Zvirwere zvega zvega zvakagadzirirwa mitombo inodetseredza pakurapwa. Zvirwere izvi zvinosanganisira maziso, nzee, soro, mundani.

Murwere kana achinge arwara anoenda kuchibhedhlera kwaanondonyorerwa mutombo kuti arapwe. Anoenda kumbatso dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mitombo iyoyo.

Mukore uno zvava nyore kurapwa kwema tenda aka siyana siyana kubudikidza nemitombo yavako iyo inoita kuti munhu akotsire asa rwadziwa paanenge achi vhiiwa.

Mundani munombo pota muchi makwa zvinokuridzirwa kuti kana marwadza muntu ngaarumbe mu chibhedhleya onyorewa mutombo iriyo yaka gadzirirwa pakurapwa kwe mundani.

Munhu kana achinge arwara anotenderwa kuenda kuchipatara kuti andovhenekwa nanachiremba avo vanozomunyorera mitombo yekuti amwe. Imwe yacho ndeyekumwa kwoitawo imwe yekutsenga .

Tine mitombo yakati vandei yakagadzirirwa zvirwere zvakatsaukana. Mitombo iyi imwe yacho inovanikwa muzvigaba kozoita yamaphirizi kozotivo majekiseni.

Zvirwere zvega zvega, pana ana mazvikokota vanoita zvekugadzira mitombo inoita kuti vantu adetsereke. Mitombo iyi, imwe inoita zvekumwa, pozoitawo imwe yekuzora.

Makore ano nokuda kwe mishina yavako kwava ne mitombo yaka wanda yaka gadzirirwa kurapa zvirwere zvaka siyana siyana mitombo iyi ino sanganisira mapirizi uye yokumwa.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa inova yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana imwe yacho mapirizi kwotoita imwe yacho yokunwa zvose zvichirapa zvirwere.

Mitombo yakawanda yavakuwanikwa mukore uno muzvibhedhlera uye mumhatso dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengesa mitombo , naizvozvo zvirwere zvega zvega zvinosanganisira maziso zvine mitombo yekuti vanhu varapwe .

Mitombo yakawanda yakagadzirwa kudetsera varwere .Imwe yacho ndeyekumwa ,koita yekuzora paganda, yose ichidetsera pakurapa zvirwere.

Chikamu chino ona nezveku kotsirisa varwere kana vachinge vachi vhiyiwa mu zvibhedhlera chine mushando mukuru weku ongorora mishonga kuti irambe ichi wandudzwa zvino enderana ne mukore uno.

Zvirwere zvega zvega zvakagadzirirwa mitombo inoita kuti vanhu vadetsereke mitombo iyi imweyacho ndeyamapilizi imwe majekiseni poitawo imwe yekumwa.

Ibasa remuntu wega wega kuona kuti waongororwa ere mararamire ake, kunyanya mupfungwa. Anenge aona dambudziko unokurudzirwa kupota achiendawo kuchibhehlera achindovhenekwa.

Vana mazvikokota kubandiko rezvevarwere vane chekuita nepfungwa vanogara pasi pagore rega rega, vachiongorora kuti varwere vavo varikubatsirikana here uye zvingangoda kugadziriswa.

Zvibhedhlera zvega zvega zvakaiswa zvihlayo zvakamirira vanenge vauya nedambudziko vachida vantu vekukurukura navo uye kunyaradzwa uye kupiwa tariro maererano nezviro zvonovanesa.

Mushando wehurumende pamwe chete namapazi anodetseredza vopota vachihlanganisa vantu vachiitwa vachiita chenjedzo uye kudzidzisana pamusoro pehutano hwemufungwa.

Ikodzero yemwana wega-wega achinga abarwa kuti apote achienda kunaana madhokotera achivhenekwa. Kuti aonekwe kuti mwiri vake hauna ere zvirwere zvinobata vana vadoko.

Zvipatara zvega zvega zvebandiko rezvirwere zvevana. Vanopota vachiita chenjedzo kuvantu, kana kuti vashandi vayo vanozviita izvi vachishandisa midhori iri vavariro yekudzidzisa.

Vebato rinechekuita nezveutano vane basa guru rekuwana zvinyorwa zvinoita kuti vantu vaerenge, vaone njere uye zivo, maererano nekurapa kwezvirwere zvevana vadoko.

Chibhedhlera chega chega chine bandikowo revana vadoko. Vamwe vacho vanenge vasina mitezo yakanasa kukwana. Koitawo vane zvirwere zvakasiyana-siyana. Nzvimbo iyi inenge iina vanamazvikokota vanenge vakadzidzira basa iri.

Madhokoteya nama nesi vane basa rakakura rekuvhiya madzimai vachivadetsera pakubara vana vavo ,ma nesi va vane ruzivo rwakakura rwunoita kuti madzimai ararame achibara.

Mwana wega wega kana achinge abarwa anofanirwa kubairwa uye kudonhedzerwa mishonga inodzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko zvinosanganisira gwirikwiti, mheta makumbo nezvimwe zvakadaro.

Zvipatara kana kuti zvibhedhlera zvinoita basa rakakura rekuona kuti vandu veshe varwara vorumba iyoyo kuti vapiwe mitombo nekubaiwa nemajekiseni anodzivirira zvirwere zvakasiyana siyana uye vachiphwa nguva yekuzorora vari pamibhedha vachirapwa nemadhokotera.

Ikodzero yemwana wega wega kuti kana achinge arwara aende kundoonekwa naana chiremba kuchibhedhlera, vana chiremba vane basa rokuvheneka nokuona kuti mwana anenge arwara angarapwa sei.

Vana chiremba munhau dzezvekubarwa kweana vane basa guru rekuongorora kuti mwana vabarwa zvakanaka ere, uye arikukura mune zvakanaka ere, vozotiwo mai acho vakagwinya ere.

Fundo chiro chakakosha maningi kubva kuvana vadoko vachikura kusvika vaenda kudzidzo yepamusoro-soro. Naizvozvo ikodzero yemwana veshe kuwana fundo.

Chibhedhlera chega-chega chinebhandiko rinoita zvekurapwa kwevana vadoko naizvozvo kuna vana mazvikokota vakadzidzira mushando uyu kuti vaongorore zvirwere zvinobata vana vadoko uye kurapwa kwazvo.

Zvibhedhlera zvoga zvoga zvina ana mazvikokota akadzidzira mushando wavo wekurapa vana vadoko kubva kuzvirwere zvinobata vana vadiki zvinosanganisira gwirikwiti nheta makumbo uye mundani.

Ikodzero yemwana wega-wega kuva akachengetedzwa kubva mukumbunyikidzwa. Naizvozvo fundo yakanakira mwana weshe kuitira kuti ramangwana rake rijeke.

Kune mitombo yakagadzirirwa vana vadoko avo vanoita yekudonhedzerwa mungave mukanwa kana mumhino ichidzivirira zvirwere zvinobata vana vadoko

Muntu kuti aite basa rake zvakanaka unofanira kuva nenjere dzakapinza kubudikidza nekuenda kuchikora chekunodzidzira basa raanenge asarudza.

Mumbatso dziya dzinochengeterwa mitombo yakasiyana siyana, mune vantu vakadzidzira basa iri kwemakore akawanda. Naizvozvo vantu ngavasununguke kuenda vachindotenga mitombo, vachimwa vachizvirapa.

Fundo kana kuti kudzidza, chiro chakanaksa maningi ngekuti chinoita kuti tive nevantu vane ruzivo vanozokwanisazve kuzodzidzisawo vamwe maererano nezvakasiyana siyana zveupenyu .

Mundu weshe unosungirwa kuva nenjere uye neruzivo maererano nomushando waanenge asarudza. Munhu weshe anosungirwa kugona uye kubata basa pamushando waanenge akasarudza.

Madhodha nendombi dzinoshanda muzvibhedhlera vane basa guru rakasiyana-siyana. Vamwe ndivo vanorapa, kozoitawo vanoita zvekuongorora kuti zvishandiswa zvichakakwana ere, kuti vakwanise kutenga zvimwe kana kuwedzera zvimwe.

mishandi vehurumende kuona kuti vantu vayo vaneruzivo rwakadzama ere maererano nekurapa kwezvirwere zvemupfungwa. Panevo papandiko akawanda anosanganisira rwandeni sosaiti saikaitiriki, ayo anobatsira vantu vane zvirwere zvepfungwa.

Fundo yagara yakanakisa pamuntu weshe naizvozvo mumabasa munokurudzirwa kuti munhu adzidzire uye ave nenjere yepamusoro pabasa raanoita rinosanganisira rekurapa uye kugadzira mitombo.

Hurumende yega-yega, uye mapato mune zvekuita nezvehutano inokurudzirwa kuongorora nekuona mhatso dzinochengetwa nekutengesa mitombo kuti yakashambadzika here uye mitombo iri kuwanikwa here nguva dzeshe.

Zvitoro zvinotengesa mishonga, zvinobetserana nezvepatara. Madhogodheya anonyorera murwere mushonga waanofanira kutora. Hino ozoenda kuchitoro kuya otenga mushonga uya, omwa kuti apore.

Mishina yavako mukore uno yaita kuti basa rireruke, kunyanya kuvaya vanoita zvekugadzirwa kwemitombo. Vese varwara zvanaka mukore uno nekuti vava kurapwa nokuda kwehuvepo hwemishonga nemitombo.

Ndaraunda yega yega inosungirwa kuva nechibhedhlera kana kuti chikiriniki. Vanhu vanorumba kana vachinge varwara. Kungave musoro kana kuti mundani kana kuti maronda.

Mushando wemadhokotera ne ma nesi kunyorera varwere mitombo inovarapa pazvirwere zvavanenge vavanazvo ,vanokuridzirwa kuenda kumbatso iya inotengesa mitombo kana mishonga yakasiyana -siyana.

Mundaramo mwedu mune mishonga, kana kuti mitombo yakasiyana-siyana. Imwe yacho ngeyechimanje-manje kwozoita yedu yechinyakare. Zvose zvinoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana.

Mhatso dzinochengeta, uye kutengesa mitombo dzine basa rakakurisa rekuona kuti umwe naumwe mutombo wawanikwa ere nguwa nenguwa, kuitira kuti varwere vasatame mitombo pavanoidira.

Vana mazvikokota vezveutano mubandiko remishonga, vane mbatso dzinochengetwa uye kutengeswa kwemitombo yakasiyana- siyana. Zvinoita kuti vantu vabetsereke kana vachinge vanyorererwe mitombo naana dhokotera.

Bandiko rezveutano rakaita zvakanakisisa kubudikidza netsvakurudzo yaro yekuti muntu wega wega akwanise kutora mitombo iyi chero nguwa, chero pakati peusiku. Unoona kuti mbatso idzi dzinenge dzakabeurwa.

Mitombo yedu yechizvino-zvino, yakatekeshera mumbatso dziya dzinotengeswa uye kuchengeterwa kwemitombo. Munhu weshe unekodzero yekuenda iyoyo, mushure mekunge anyorerwa namadhokodhora.

Mitombo yamarudzi akasiyana siyana inosanganisira yamapirizi uye mishonga yekumwa inowanikwa kumbatso dziya kuchengetwa ekute geswa kwemishonga asi muntu anofana kunyorerwa mishonga kuti akwanise kupihwa mishonga iyoyo kumbatso.

Kunzvimbo dzinoitirwa zvekutengeswa nekutengeserana pane midhuri kana kuti mhatso dziripowo dzinoita zvekutengeswa ,uye kuchengetwa kwemitombo yakasiyana-siyana.

Ibasa remuntu wega wega kuona kuti wanyorerwa here mitombo yekuti aende kumphatso iya inotengeswa mitombo dhokoteya ndiye ega ane mvumo yekunyora mitombo.

Mbatso dzinotengesa mitombo namapirizi dzine basa guru rekuona kuti yese mitombo irikuwanikwa here mumbatso iyi, kuti varwere vauye vachizotenga, mushure mekunge vanyorerwa namanesi kana kuti madhokoteya.

Mbatso dzokutengeswa nekuchengetwa kwemitombo yamarudzi akasiyana siyana inosungirwa kuva nemitombo inorapa matenda akasiyana siyana uyewo mbatso idzi dzinoramba dzakavhurwa nguva dzese kuitira kuti vandu vatenge mishonga.

Ibasa rehurumende uye mapato akasiyana -siyana kuona kuti pane mhatso ere dzinoiswa mitombo uye kutengeswa kwayo.

Ibasa rebandiko rezveutano rinoona nezve mhatso dziya dzinochengeta nekutengesa mitombo yakasiyana siyana, kuti vawana here mitombo yakasiyana siyana inorapa vanhu vemazera ose.

Mushando wemanesi nemadhokodheya ,kunyorera varwere mitombo yekuti varapwe nayo. Kuti vakwanise kuipihwa kudzimba dziya dzinochengeta uye kutengesa mitombo.

Mushando webandiko rezveutano kuona kuti mitombo yemhando dzakasiyana-siyana dzagadzirwa ere, uye dziri kuwanikwa ere mumhatso dziya dzinoita zvekuchengeta nekutengeswa kwemitombo.

Kodzero yemuntu weshe kuwana mitombo nguva dzose angave mangwanani , masikati kana pakati peusiku inokona mhatso dziya dzinochengetwa nekutengesera mitombo yavhurwa.

Mbhatso dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mitombo dzinodetsera zvakanyanya vantu, nekuda kwekuti dzinoramba dzakavhurwa kunyangwe pakati peusiku.

Ikodzero yemuntu weshe kuwana mitombo, vachinge vabva kuzvipatara. Kune mphatso dzakamirira kuchengeta uye kutengesa mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Mbatso dzinoita zvekuchengeta uye kutengeswa kwemitombo yadetsera zvakanyanya pakuwanisa vanthu mitombo nguva nenguva. Kunyangwe mangwani, masikati kana pakati peusiku .

Mphatso dziya dzinoita zvekutengesa mitombo dzinowanikwa munzvimbo yega yega ,kunyanya paya pamagirosa panoitwa zvekutengeswa zviro. Naizvozvo muntu weshe unemukana wekuwana mutombo kana achinge arwara.

Mbatso dzinoitwa zvekuchengetwa uye kutengeswa kwemitombo dzinodetsera zvakanyanya pakuwaniswa vagari venzvimbo mitombo yavangada kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana.

Muntu anenge abva ku chibhedhleya anyorerwa mutombo na madhokotera ndiye ega ano tenderwa kuenda ku dzimba dziya dzinoita zveku chengeta uye kutengesa mitombo zvino kurudzirwa kuti munhu ngaa ende yoyo ane chipepa chaaka nyorerwa na madhokotera.

Mitombo yati tekeshe kumhatso dziya dzinota dzekutengeswa, uye kutengeswa kwemitombo. Mitombo iyi yakagadzirirwa kurapa kubva kumazera avana kusvikira kumazera evantu vakuru.

Mushando wehurumende pamwechete nemapazi anoibatsiridza kuona kuti mitombo yawanikwa here nyore mumbatso dziye dzinoita zvekuchengeta uye kutengesa mitombo.

Mitombo yakagadzirirwa zvirwere zvakasiyana siyana imwe inowanikwa muzvigaba poita imwe inowanikwa muzvipakiti kozoti majekiseni yose ichirapa zvirwere.

Mitombo yati tekeshe kunyanya kuzvipatara pamwe chete nekudzimba dziya dzinoita zvekutengesa pamwe chete nekuchengeta mitombo yamarudzi akasiyana siyana saka muntu weshe unokurudzirwa kundotenga mitombo kana achinge arwara.

Vebandiko rezvehutano vane basa guru rekupota vachihlanganisa vantu vachiongorora ngazi. Vakawanda vanokurudzirwa kupota vachienda vachindohlangana uye vachiongororwa ropa mumazuva akada kudaro.

Vebandiko rezveutano vane mushando mukuru wekuhamba vachidzidzisa vantu maererano nekuzvidzivirira kuzvirwere kubudikidza nenzira dzakaita sokushamba maoko vasati varya kana kuti kushamba maoko vabva kuchimbuzi.

Ibasa rebandiko rezveutano kupota vachihlanganisa vanthu vachivapa chenjedzo maererano nezvirwere zvakasiyana siyana uye kudzivirira kwavangaita kuburikidza nechenjedzo yavanenge vapiwa.

Ikodzero yemwana wega-wega kuti kana achinge abarwa ayende abayiwe kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana. Zvinosanganirwa nazvo, zvinosanganisira, gwirikwiti ,mundani, mhetamakumbo nezvimwe zvakadaro.

Vezvehutano ibandiko rakakosha zvikuru munyika. Vanhu vanosanganisira vana vezvikoro vanounganidzwa vachidzidziswa maererano nekudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvavanogona kusangana nazvo pamazera avo.

Vebandiko rezveutano, vane basa guru rekupota vechiwana njere kubva kunaana mazvikokota vachizopawo kune veruzhinzi maererano nekudzivirirwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana.

Mushando wehurumende nemapato akaikomberedza, kupota vachipinda muantu, vachiita ongororo nekurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinowanikwa mungazi.

Muntu weshe mudoko kusvikira kumukuru unofanira kuziva kuti kugeza maoko kunodzivirira zvirwere zvakawanda kunyanya zvamanyoka ,mudumbu zvino muntu weshe ngazive kuti achinge abva kuchimbuzi ngageze maoko.

Varimubambiko rezveutano vanebasa guru rokuunganidza vakuru nevadoko vachivadzidzisa maererano nekudzivirira kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vadoko navantu vakuru.

Kune njira dzakawandisa dzinoita kuti vantu vave neruzivo. Njira idzi dzinosanganisira mabhuku aneruzivo. Vantu vakawerenga vanobenenguka uye vokwanisa kuzvidziwirira kuzvirwere.

Mvura upenyu naizvozvo vanthu vanokurudzirwa kuwana mvura yakachena yekushamba maoko uye yokumwa pamwechete nokubikisa naizvozvo mvura inofanira kuwanikwa kumunthu weshe.

Mushando wehurumende nemapato anezvokuita muutano kupota veihlanganisa vantu vachidzidziswa uye kupuwa zivo maererano nezveutano hwavo pabonde.

Vemapato ezvehutano vanoita mushando vakakura vokupota vachipinda muvantu. Vachivapa chenjedzo maererano nezvirwere zvakasiyana-siyana, uye kuti vangazvidzivirira sei.

Hurumende nemapato anodetseredza vanokurudzirwa kupota vachipinda muvantu vachivadzidzisa pamwechete nekukurukura maererano nezvirwere zviriko uye kuti zvingadzivirirwa sei

Mushando wehurumende pamwechete nemapato anoidetseredza kupota vachipinda muvantu vachiita ongororo uye kuzivisa vantu nezvirwere uye kuzvidzivirirwa kwazvo.

Kune njira dzakati wandei dzinoita kuti shoko rihambe. Vebandiko rezve hutano vanopota vachiita misangano yakaita semakambeni vachitaura uye kukurukura neveruzhinji nekuda kwezvirwere zvakasiyana siyana.

Vanamazvikokota muzvibhehlera, vanemushando mukurutu rekufundisa vantu vemumuganga kuti vadetsere vamweni vavo vanenge vaita zvitenda mimuganga yavanogara. Vantu vanofundiswa kupfeka zvivhara muromo nokushandisa mapiritsi uye mitombo dzakasiyana-siyana.

Bandiko rinoona nezveutano rweruzhinji vanopota vachipinda muzvikora vachiita chenjedzo uye kudzidzisa vana namaticha kuzvidzivirira kuzvirwere.

Michini wemuchi muchipatara inoshandisa nana mazvikokota vonoongorora zve mimbaemwana achiri mundani mamai vake mwana achiri mudoko doko achiongororwa kuti arikura zvakanaka here uye zvese zvakamira zvakanaka here achiri mundani mamai vake, kusvikara azobuda .

Hurumende namamwe mapato akatsaukana, ane basa guru rekuchenjedza vana vadoko kuti vave neutano hwakanaka uye kuchengetedzwa pakuita vana vachiri vadoko.

Vebandiko rezveutano vane basa guru rekupota vechihlonganisa vantu, vechivadzidzisa nekuda kwe zvirwere uye zvavanogona kuita kuti muiri yavo irambe yakagwinya.

Hurumende namamwe mapazi ezvehutano vanebasa guru rekudzidzisa ndombi maererano nekuchenesa, uye zvekushandisa panguva yavo.

Mushando wehurumende pamwechete nemapato anoibatsiridza kupota vachihlanganisa vantu vachiadzidzisa maererano neutano hwesikarudzi yevanturume kana vantukadzi.

Zvibhedhlera zvine vantu vane ruzivo rwakanyanya rekudzidzisa vati kurei maererano nezvehutano inosanganisira zvechibereko pakudzivirirwa zvezvirwere uye pakuita vana.

Mitambo yakatsaukana inodetsera zvikuru pakugwinyisa mwiri yedu. Asiwo ,vane ruzivo vanokurudzira vanoita zvemitambo kumwa mvura yakawanda, kuti ropa rihambe zvakanaka.

Mvura upenyu, muntu wega-wega unosungirwa kumwa mvura yakawanda zuva rega-rega, kuitira kuti arambe aneutano hwakanaka, uye kuti ngazi ihambe zvakanaka.

Vanoita zvimitambo vanosangana nedambudziko rekukuvara mukuita mitambo yavo yakasiyana siyana asi kune matso dzine mitombo yakamirira kuti vachinge vakuvara vagorapwa .

Mvura upenyu, muntu wega wega anosungirwa kumwa mvura yakawanda uye vanoita zvemitambo, vanorumba nevanotamba bhora vanofanira kumwa mvura yakawanda.

Vanoita mitambo yemijaho yaka siyana -siyaa vanewo mitombo yavakagadzirirwa kuti varapwe kunyanya vechinge vakuwara vechiita mitambo yavo.

Mitambo yemarudzi akasiyana siyana yakanaka maningi pakuti inodetsera pakuti mwiri igwinye asiwo mukuitawo mitambo iyi munewo njodzi inosanganikwawo naizvozvo kunana chiremba akamirirawo kurapa vandu vakadaro.

Mitambo yakanaka maningi kumuntu weshe nekuti inoita kuti mwiri uye magodo agwinye asiwo pane madambudziko anosanganiwa nawo ekuti muntu anogona kukuwara naizvozvo kune mitombo yaakagadzirirwa kurapa zvakadaro ngeizvozvo.

Muntu wega wega unosungirwa kuitawo mitambo iya yekugwinyisa mwiri zvinoita kuti agare akagwinya uye kurwisana nematenda anosanganirwa nawo muhupenyu .

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera maningi pakuti muntu ave nemwiri wakagwinya zvinokurudzirwa kuti kana muntu achinhe akuwara pamutambo iyi aende kuzviibhedhleya andopiwa mishonga inovarapa.

Mitambo yaka siyana siyana ino detsera maningi paku gwinyisa muwiri naizvozvo muntu weshe uno kurudzirwa kumwa mvura yakawanda kunyanya vaya vanoita zve mutambo.

Mitambo yakasiyana siyana yakanakira zvakanakira kumuntu weshe pakuita kuti muntu inoramba wakagwinya naizvozvo kunewo mitombo yakagadzirwa kuti anenge asangana WA dambudziko kuti varapwe.

Zvibhedhlera zvine basa guru rekuona kuti zvaita michina inoshandiswa pakuongorora ropa kunyanya kuvantu varikuti kurei mazuva achihamba makore achihamba vanoda kuramba vachivhenekwa kuti ropa richiri kuhamba zvakanaka ere.

Mishina yavako mukore uno yadetsera maningi madhokotera pakuongororwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinenga zviri munyama zvinoita kuti vagone kupa varwere mishonga.

Hurumende ine mushando wakakura mukuona kuti madzimai awana rubetsero rwakakwana ere vachinge vakazvitakura uye kana vabara kuti vana vawana mitombo yakakwana ere.

Mafoni avakubatsira zvakanyanya muzvibhedhlera pakuongororwa kwezvirwere zvinosanganikwa nazvo zvinobva munyama ngazi kana mumvura dzinobuda mumuviri memunhu.

Mishina yemazuva ano yatibetsera zvakanyanya kunyanya kubandiko rezveutano pakuongororwa kwezvirwere, uye marapirwo pamwe chete nekupihwa kwemishonga inorapa matenda.

Mitombo yechinyakare yakakosha zvikuru mukurapwa kwematenda akasiyana siyana. Zvino kune vantu vanoita zvekurima uye mashango anayo mitombo inoita kuti muntu unokwanisa kungoenda ondokaya ozvirapa.

Kune zvirimwa zvakakosha kuti vanhu vange vachizvirima zvinosanganisira madhumbe, madima nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita zvichiita kuti mwiri igwinye uye kurapa zvirwere.

Mishonga yechinyakare yagara iriyo ichibetsera zvakanyanyisa kuzvirwere zvakasiyana-siyana. Zvinosanganisira mundani, musoro uye magodo.

Mitombo yechinyakare yagara ichiwanikwa mushango kana muminda iyo inotorwa mashakani ayo makwande kana maruva ichigadziriswa mishonga yokumwa.

Mitombo yechinyakare yagara iriyo ichidetsera vantu pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa midzi, makwande, mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichi betsera pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswa midzi, makwande, mashakami, maruva kana michero.

Mitombo yechinyakare yagara iriyo ichidetsera vantu pakurapwa kwezvirwere zvasiyana siyana zvichishandiswa midzi, makwande nemashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare yagara iriyo inowanikwa mushango kana kuti muminda vantu vanoenda voikaya imwe yacho inokuiwa kuiwa imwe yacho inotsengwa yakadaro yose yechirapa matenda.

Madzibaba edu ekare akapiwa njere nokuda kwemitombo inowanikwa mushango, mitombo iyi inotibatsira pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana naizvozvo muntu weshe une kodzero yekuzvirapa kubudikidza nemitombo yechinyakare.

Kubva makare kare edu, pashi pacharohwa ngenyundo, mitombo yagara iriko yaishandiswa pakurapwa kwezvirwere. Mitombo iyi yaionekwa mushango kana kuti mumagadheni ichihlanganiswa. Imwe yacho inosanganisira magavakava nezvimweni zvakadaro ichiitiswa mitombo inodetsera pakurapa zvirwere zvakasiyana-siyana.

Kubva kudhara vakuru vedu vayishandisa mitombo yakasiyana-siyana inosanganisira gavakava vachirimimina nokuhlanganisa nezvimweni. Vachitorapa zvitenda zvakasiyana-siyana.

Mitombo yakati wandei kana kuti mishonga inotibatsira pakurapwa kwezvirwewe zvakawandawanda, mitombo iyi inogona kushandiswa ichiiswa musvutugadzike kana kuti imwe yacho inoryiwa yakadaro. Mitombo iyi tinokwanisa kuirima tiritega muminda yedu kana kuti mumagadheni edu.

Mitombo yedu yechinyakare inodetsera, maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana. Mungave mundani kana kuti musoro, kune mitombo inoita zvekuryiwa yakadaro imwe ichiomeswa.

Mitombo yedu yemakarekare yagara ichitidetsera seanthu. Naizvozvo kunyangwe vanthu vachiri kupfuurira mberi nekuishandisa, imwe vakuiita zvekuiomesa imwe inoryiwa yakadaro yechitorapa zvirwere.

Chinyakare chedu chakatipa ruzivo pamusoro pemitombo inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere, mitombo iyi imwe yacho inoita zvekumwiwa yotswiwa tswiwa, imwe yacho inoomeswa ichizo shandiswa pakurapwa kwezvirwere

Kune mitombo yavako mukore uno, inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvagara zviripo zvinomera zvichisanganiswa, uye kuhlanganiswa nezvimwe zviro zvichizoita mitombo yekumwa kana kuzora.

Kune misika yakati tekeshe yakazara neemitombo yakawanda imwe yacho yakaomeswa inodetsera kurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa uye ichidetsera pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inoita zvekuomeswa Imwe inoryiwa ichiri mbishi ichirapa zvirwere.

Nokuda kwemishina yavako makore ano mitombo yedu yechinyakare yaakusanganiswa uye ichigadziriswa mitombo yava kushandiswa mazuvaano imwe yacho ndeyekumwa.

Mitombo yedu yechinyakare yakakosha maningi pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira mashakani , uye tsangamidzi.

Mitombo yedu yechinyakare yakanaka maningi pakuti aitodhuri uye inowanikwa peshe peshe munthu weshe unokwanisa kundoitora mushango wotomwa wotopora.

Mitombo yati tekeshe ino sanganisira ye chinyakare chedu kozo itawo iya yaku gadzirwa kubudikidza ne mishina yavako kwava na mapirizi koita imwe yokumwa yose ichi detsera pakurapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare yakushandiswa kunyange mukore uno kuburikidza nekuhlanganiswa kwayo nezvimwe zvechizvino zvino zvinoburitsa mishonga yekuzora kana yekumwa.

Makwenzi agara ariyo achishandiswa kurapwa kwezvirwere akaita segavakava avandidzwa mukore uno kubudikidza nemichina yavako iyo yechihlanginiswa nemimwe mutombo kuchigadzirwa mishonga yekunwa kana kuzora.

Zviwanikwa zvinomera zvavakushandiswawo pakuhad, ira mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana kuchishandiswe mashakani, maruva kana makwande.

Madzibaba edu ekare vakatisiira ntaka yemitombo yakawanda iyo inowanikwa pachena mungave mushango kana kuti vamwe vanoita zvekuzvirimira mumagadheni avo vachizvirapa.

Mitombo yechinyakare inobva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo, miti. Yagara ichidetsera vantu pakurapwa kwezvirwere kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Ndimu pamwechete netsangamidzi zvinoziikanwa zvikuru pakupwa kwezvirwere zvakasiyana siya zvinosanganisira mundani, musoro uye gotsorwa.

Kubva kare kare mitombo yakange yakazara mushango. Vantu vayienda vachindokaya mitombo iyi vachisanganisa, vachimwa vachitorapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechinyakare chedu inowanikwa kwakawanda kunosanganisira mushango kana kuti mumagadheni. Mitombo iyi imwe yacho inoita zvekuomeswa, imwe inoita zvekubikwa ichishandiswa pakurapwa kwezvirwere.

Mitombo yagara iriyo kubva manyakare edu. Zvino munhu weshe ngaaziye kuti mushango; muminda; nemumagadheni mune mitombo iriyo, inoita kuti uzvirape kana warwara.

Mitombo yedu nemishonga yakanakira kuti haidhure, Munhu wese unogona kukwanisa kuiwana kubudikidza nekungoenda mushango kana kuti mumagadheni vachizvibatsira.

Mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvendudzi nendudzi. Zvinokururudzirwa kuti munthu achinge arwara, apote achienda mushango achitsvaga bundo rinorapa zvirwere zvaanenge abatwa.

Kune mhando dzakasiyana siyana dzemushonga kana kuti mutombo yedu yechinyakare inowanikwa mushango kana kuti mumunda kana kuti maghadheni. Muntu weshe une simba uye kodzero yekunotora mitombo iyi achizvirapa.

Mazuva ano nekuda kwemishana yawanda vandu vakawanda vane mishonga nemapirizi echimanje manje anogadzirwa asiwo tinewo mitombo yedu ichiriyo inowanikwa mushango nemumagadeni yatinokurudzira kuti ngatipotei tichitora nekuti inogwinyisa mwiri yedu.

Mumashango kana kuti mumagwirikwiti mwakazara mitombo uye miti inoshandiswa pakurapa zvirwere zvemarudzi akasiyana siyana, zvinosanganisira mundani kana kuti musoro kana kuti mungazi.

Kuna vana mazvikokota vanoita basa rekutengesa mitombo yemarudzi akasiyana siyana. Vantu ava vane ruzivo rwakanyanyisa, nekuda kwemitombo inorapa zvirwere kana kuti mikhuhlani yakasiyana siyana.

Muntu weshe unokurudzirwawo kuitawo kagadheni pamhatso pake paanorimawo mitombo yechinyakare inosanganisa magavakava. Magavakava anogona kushandiswa pakugadzira muto wekuzora kana kuti muto wokumwa zvichirapa zvirwere.

Musikavandu vakatibatsira zvikuru nemitombo yakasiyana siyana inowanikwa mushango kana kuti muminda uye magadheni, muntu weshe unosungirwa kupotawo achirya mitombo yedu yechinyakare zvinoita kuti zvirwere zvipere.

Kune mitombo yakasiyana siyana inowanikwa, inogona kushandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Imwe yacho inoita zvekubikwa. Imwe yacho inosanganiswa nezvimwe, ichizoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvendudzi nendudzi.

Mitombo yedu yechinyakare yakanakira pakuti haidhuri, tinokwanisa kuiwana mushango, kana kuti tinokona kuirima muminda yedu kana kuti mumagadheni edu.

Kune ndudzi nendudzi dzemashakani anoshandiswa kugadzirwa kwemitombo. Munhu anosungirwa kupinda mushango kuti andokaya mapundo aya kuti azvirape.

Kurya mitombo kana kuti mishonga yechinyakare kunodetsera maningi pakugwinyisa mwiri yedu, uye kurapa zvirwere zvingangodaro zvirimungazi. Muntu weshe unokurudzirwa kupota achirya mitombo.

Kubudikidza nefundo kubva kuvakuru vedu ,kune mapundo anoshandiswa pakugadzira mishonga, asi mapundo iwayo anogonazve kuita zvinhu zvakaita samafuta ekuzora.

Mitombo yedu inowanikwa pakasiyana siyana. Vamwe vari mubandiko iroro vanorima. Koitawo imwe mitombo inowanikwa mushango. Munhu weshe kana arwara une mvumo yekutora mitombo iyi achizvirapa.

Chinyakare chedu chakatidzidzisa kuti kune mitombo yakawanda inowanikwa mushango; muminda; kana mumagadheni, yatinokwanisa kutora tichiishandisa pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechinyakare yakati tekeshe mumashango, inosanganisira miti, makwande, mashakani uye maruva.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera antu pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana kubudikidza nekushandisa midzi makwande nemashakani kana maruwa.

Zviwanikwa zvomushango zvinosanganisira, uswa, makwenzi uye miti, zvinodetsera pakugadzirwa kwemitombo, inosanganisira yekuzora kana yokumwa.

Mitombo yechinyakare yagara iriyo uye ichidetsera kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira mashakani, makwande uye maruva.

Zvivanikwa zvinomera zvagara zvichishandiswa pakugadzirwa kwemitombo yakasiyana-siyana, kubva muhuswa, magwenzi kana miti. Kuchishandiswa midzi, makwande, mashakani kana maruva.

Mitombo yechinyakare inobetsera zvakanyanya mukurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana, kuchishandiswa mashakani, makwande kanamaruva zvichiita kuti vantu vavane mitombo yekumwa.

Kuva neruzivo chiro chinodetsera kumuntu weshe maererano nemitombo iriyo yakagadzirirwa kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvemundani magodo kana kuti musoro.

Michero inobetsera maningi mukurarama kweantu. Zvinosanganisira mimengo, migwavha, uye mikotapeya iyo inoryiva semichero. Mashakani ayo anokwanisa kushandiswa semitombo inorapa zvirwere.

Chinyakare chedu chakatidzidzisa mitombo yakawanda inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere inosanganisira mundimu, uye tsangamidzi iyo inosanganiswa nezvimwe ichigadziriswa mishonga.

Mitombo yechinyakare yagara ichishandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi inowanikwa mushango imwe yacho, vanwe vakuita zvekuzvirimira vachizvirapa uye kutengesera vamweni.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera vantu pakurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana mukuburikidza nekushadiswa kwe midzi makwande mashakani maruva kana michero.

Pasichigare varwere vairapwa kumatenda kubva muzvinowanikwa zvinomera zvinosanganisira uswa , makwenzi uye miti uchishandiswa midzi, makwande nemashakani kana maruwa.

Michero yakakosha zvakanyanya mumuviri wemuntu. Michero iyi inosanganisira magwavha, mamengo, makotapeya uye mapopo. Muntu weshe unokurudzirwa kupota achirya michero mazuva ega-ega.

Mashango edu akati tekeshe nemitombo inoshandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mundani uye musoro.

Fundo kana ruzivo chombo chakakosha kumuntu wese. Naizvozvo tine mishonga kana kuti mitombo yakawanda, inoita kuti munhu arapwe kana achinge aita denda. Naizvozvo kuziva mitombo iyi kunobatsira pakutsvaka mitombo nekuzvirapa.